Barka da war haka abun da ake kira a lady wato jinsin ta mace, mace da ta ɗan tasa ta girma. A hausance za a iya kiranta ko budurwa ko dai wanda ta kai atleast ta kai shekara sha takwas ya yi sama za a kiran da wannan suna a lady. Wanda dai jinsin mace ba da namiji mata ne ake kiran shi da lady ban da mace. To kamar a wannan hoton da aka sa shi ya sa aka describing nata sa ma mace ce da abun awarwaronta fari gown din kanta fari abun wuyanta fari. Duk dai ana ƙoƙarin a kwatanta maka wace ce mace, namiji ba ya sa abun hannu indai a ƙasarmu ne yankinmu ne na Arewa ko kuma wannan abunda ta sa akanta namiji ba ya sa abun wuya, namiji ba ya a wa a al'adar Hausawa. Mata ne aka sansu da sa irin waɗannan abubuwan. To duk idan aka gan wannan a za ce a lady wato mace ce ko kuwa a ce budurwa wanda ta kawo munzili ko na aure. Yawanci wanda aka kiransu a lady a ƙasar Hausa irin wanda ba su yi auren nan ba ne gaskiya, yawnci budurwaye ne su ne ake kiransu a lady. Amma duk wanda ta je ta yi aure ba a kiranta lady saboda ta a da mijinta, amma irin wanda ba ta da mijinkuma ta girma to gaskiya ana kiransu a lady yam mata 'yan kwalisa kamar yadda wannan hoto da aka sa. Ga shi ta sha wankanta tana ƙwalisanta.